Abantwana bemfundweni yaphansi abancane emaphandleni . Bafunda bebuya bezigqokele izigqoko zabo abanye begqoke ama uniform . Njalo impahla zokusebenzisa ezikolweni zabo ziba zilutshwana kakhulu futhi kwenza bacine besebenzisa ndawonye .

Abantwana bemfundo yaphansi emaphandleni baba lohlupho lokuswela izinto zokusebenzisa ezikolweni. Lokhu kwenza baswele ngitsho izitulo zokuhlala, ubathole sebehlezi phansi njalo bengagqokanga lama uniform.

Ezikolweni zemaphandleni kulezinto ezisilelayo abantwana abezikolweni zemfundo yaphansi. Abantwana labo bacina sebezihlalela bengela zitulo bendlale amacansi abo .Bafunde bezihlalele phansi lababalisi babo.

Izikolo zemaphandleni ezinengi azikabi layo imiduli yokufundela abantwana abancane bemfundo phansi, kwenza abantwana laba befundele phandle njalo bayabe bengelazo izinto zokuhlala bacina sebehleli phansi lababalisi bakhona bafundisa bemile.

Abantwana bemfundo yaphansi abancane badinga abantu abalothando labantwana , ukuthi babafundise ukudlala labanye lokutshona labanye.

Ababalisi ezikolweni basebenzisa imiduli ukubhalela abantwana imisebenzi ukuze bonke benelise ukuwubona lowo msebenzi njalo bawenze

Izikolo lezikolo ziba lezindawo zokugcinela amabhuku azo. Izikolo zemfundo yaphansi ziba lendawo yokugcinela amabhuku abantwana besikolo ukuze ababalisi bangahambi belemithwalo labantwana bengahambi bele mthwalo esikolo. Lokhu kulusizo ebantwaneni ukubana bengahambi bedlalisa amabhuku ezindleleni.

Esikolo kuba lendawo ezitshiyeneyo lapho okufunda khona abantwana abancane ukuze abantu bazi ukuthi laba abafunda kulendawo ngabantwana abancane abasafundiswa ukubhala, abasafundiswa ukubala.

Ezikolweni kuba lohlupho lokuswelakala kwamabhuku ingwalo zokubala lokhu kwenza abantwana besebenzise bendawonye amabhuku la engeneli.

Ezikolweni bayafundisa abantwana ukubana bahloniphe, boxolelane njalo bafunde ukusebenza ngokuzikhandla. Bayafundisa njalo inhlonipho ukuthi bahloniphe abadala.

Amabhakane ezikolo alusizo kakhulu ebantwini abayabe befuna ukudingela abantwababo izindawo zokufunda ayabakhomba lapho okulesikolo khona.

Ezikolweni lapho okufunda khona abantwana abancane kuyadwetshwa imifanekiso etshiya tshiyeneyo etshengisela ukuthi lapha kufunda abantwana abancane kakhulu.

Abantwana bemfundo yaphansi bafundiseka lula nxa ulutho belukhangele ababalisi kulezinsuku bayadinga indlela yokubana babafundise lula ngokuba dingela izinto abayabe bezibona ukuze bebekwazi.

Emfundweni yaphansi kufundelwa izinto ezitshiyeneyo. Abantwana bafunda imihlobo yezinto ezehlukeneyo kakhulu! Abanye bayafunda ukubana izikhathi, Bebekwazi ukubana yizikhathi bani. Bayafunda inkombalanga. Bayafunda Konke! Ukuze bathi sebesiya emfundweni yaphezulu, sebelolwazi.

Abantwana benfundo yaphansi bayaphelekezela ezikolweni ngabazali. Ukuze bengalahleki izindlu zokufundela, bengalahleki njalo ezikolweni. bafinyelele ezikolweni ngesikhathi.

Imfundo yaphezulu seyathuthuka .Sokulemitshina etshiyeneyo yokufundisa abantwana bezikolo Eminye imitshina leyo iyenza abantwana bafundele imisebenzi yezandla lemisebenzi abayifundelayo .

Abantwana bemfundo yaphezulu ma sebeqedile ukufunda, bayaphiwa izefithikhethi zemfundo yabo bayenzwele lemidlalo wokuqeda lezo zifundo.

Ngalezinsuku abantwana sebefundiswa izifundo ezitshiyeneyo. Sebefundiswa lokuba bayenze imisebenzi yezandla. imisebenzi le ifika ibe ilusizo empilweni zabo ma sebeqedile izikolo.

Emfundweni yaphezulu bayafundiswa abantwana imisebenzi etshiyeneyo. Abanye bayabe bezofundela ukweluka, bathi bephuma lapho sebekwazi ukweluka izinto ezitshiyetshiyeneyo.

Ezikolo kathesi sebesenzela impilo yaba ntwana ibe lula ngoba sebebafundisa imisebenzi yezandla. Nxa sebekhulile bayahamba beyekwanisa ukuthi basebenze ngaphandle bethole imali iloba bengakafundeli imisebenzi ezikolo ezinjengama univesi.

Ezikolweni zaphezulu abantwana bayafundela imisebenzi etshiyeneyo ukuze bethi besiyangena emakampanini beqeda leyomfundo bebelolwazi lokubana bazafika basebenze njani. Abanye bayafundela ukuthunga izigqoko abanye bayafundela ukuthunga izicathulo.

Kuqajathekile ukubana uma upheka emakhitshini noma enarestuarant, usebenzise izinto ezivikela izinwele. Uvale inwele zakho, njalo izandla zakho zibe ngezihlanzekileyo. Uqngasebenzisa noma amagloves, njalo kuqakathekile ukuthi abantu baphile, badle ukudla okwakha imizimba okunjengamakhabe.

ezikolweni zemfundo yaphezulu abantwana bayayenza izimfundo zabo bengamaqembuqembu lokhu kuyasiza ukubana bebonisane bancedisane emisebenzini abayiphiwe ngumbalisi

Abantwana bezikolo kuqakathekile ukubana bathole ukudla ngoba abanye babuya bengathwalanga okokudla esikolo kuqakathekile ukubana badle ezikolweni ukuze lowo ongelalutho laye ekwazi ukulalela izifundo esuthi njengabanye.

Abantwana bezikolo bayafundiswa ukubana benze imsebenzi betshengisele leziphiwo zabo .Abanye ngaba hlabeleli .Abantwana laba bayabe behamba besiya hlabelela isikolo bafunde ukuhlabela phakathi kwabantu .Lokhu kwenza lanxa sebeqedile isikolo bahambe bayehlabela babe ngaba hlabeleli.

Abantwana bemfundo yaphansi mele bebe befunde ezindaweni ezihlanzekileyo indawo lezi kumele zibe lamaluba lama loni ukuze lapho abadlalela khona bengalimali.

Izikolo zonke ziba lamabhakane ikakhulu lezi ezama catholic ziba lamabhakane akhomba ukubana lapha kusecatholic ukuze lo ozodinga indawo abekwazi imthetho lemfundiso ye catholic.

Abantwana ezikolweni sebefundiswa imisebenzi eminengi leminye imitshina esetshenziswayo ezikolweni lokhu kwenza kubelula ukuthi lapho abayakhona sebebakhulu bakwazi ukusebenzisa imitshina ehlukeneyo

Kuqakathekile ukubana ma ulendawo yokuhlanyela izihlahla ejaradini lakho ukwazi ukuhlanyela izihlahla ezizaba ebantwini ngoba abantu ezikhathini ezinengi bayabe befuna imiphefumulo evela ezihlahleni.

Ezikolweni ngezikhathi zemihloliso umntwana ngo mntwana uhlala yedwa esitulweni sakhe letafula lakhe ukuze bengakopelani imisebenzi lemihloliso abayabe beyibhala.

Ezikolo kuba lendawo lapho abantwana abatshelwa khona ngezinto ezizayenzakala ngeviki kumbe ngenyanga ukuze bazise abazali lokuthi kuzaqhutshwa njani esikolo.

Indawo ngendawo ibalama bhakane akhomba izinto ezithize amanye ngamabhakane ezikolo kuyabe kutshengisa ukuba isibanga esithize ungahamba kiso uzabona isikolo kuba lula ebantwini abadinga indawo zezikolo abafuna ukufundisa abantwana babo.

Ezikolweni ezisemaphandleni kuvamile ukutholakala izinto zezikolo zingeneli ukuba abantwana besebenzise. Lokhu kwenza abantwana besikolo becina behlala ndawonye kungela zitulo zokuhlala.

Indawo ezinengi emgwaqweni bayafaka amabhakane atshengisela ukuthi ungahamba isibanga esingaka uzahlangana lesikolo lokho bayenzela izethekeli labantu abadlulayo abayabe bedingela abantwana indawo ukuthi befinyelele masinya.

Abantwana besikolo abafunda emfundweni yaphezulu balenhlahla kakhulu ngoba kuyafika abantu abavela kwamanye amazwe abazofundisa imisebenzi abazoyifundela khonapha kuleso sikolo.

Emfundweni yaphezulu umuntu lomuntu uba lesitulo sakhe oyabe hlala khona yedwa ukuze engakopi umsebenzi womunye engaboni okwenziwa ngomunye esebenzae ngamandla ukubana aphume ephumelele.

Ezifundweni zaphezulu kufunda abantu abayehlukeneyo .Kuyafunda ngitsho labantu abadala abazofundela imisebenzi yabo eyezandla .ukuze bakwazi ukuziphilisa .

Emfundweni yaphezulu abantwana bayaphiwa indawo lapho abafika bahlale khona bafunda besiya ezikolweni behlale khona, indawo leyo umuntu uyabe kuyindawo encane ekwana ukubana alale njalo afake lezinto zakhe izigqoko izicathulo.

Emfundweni yaphezulu kulemihlobohlobo yemitshina yokufundela imisebenzi yezandla ehlukeneyo ezasiza abantwana bonke abayabe sebephumile emfundweni le ukuze bebelemisebenzi abazayenza.

Umhlaba wonke jikelele kuba lamabhakane akhomba izindawo amabhakani la abasemagedini ezikolo emagedini amakilinika ikakhulu wezikolo aba semagedini weziikolo kuze abantu bebekwazi ukuthi yisikolo bani njalo ngesabantu abanganani.

Imfundo yaphezulu iqakathekile kakhulu empilweni ikakhulu ungahamba uyefundela kwamanye amazwe. Ezinye izifundo zitholakala kwamanye amazwe so kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe ayefundela eminye imisebenzi ngaphandle kwelizwe.

Abantwana bemfundo yaphezulu bafike baphiwe indawo zokuhlala kuleso sikolo ayabebefundela kiso. Indawo lezi bayakwanisa ukubana bahlale ngababili ngabathathu kuleyondawo ukuze babekwazi ukuvuka besiya esikolo sabo.

Emfundweni yaphezulu kubamabhakane akhomba ukubana umntwana ofundayo , ofundela umsebenzi othize uyaqonda kuyiphi indawo .Amabhakane la ayasiza noma emntwaneni emutsha ezofunda kuleso sikolo

Emfundweni yaphezulu abakhethi ukubana ungabe unganani uzofundela umsebenzi bayathatha abantu abakhulu labancabe babuye bezofundela leyo msebenzi ethize abayabe befuna ukuzoyifundela.

Abantu abafundela izifundo zaphezulu uyabathola bephakathi kwendlu yokufundela bebalutshwana ukwenzela ukuthi umbalisi wabo ebafundise bazwisise lokhu ayabe ebafundisa khona njalo basebenzisa lomduli wabo wokubhalela ube lamabala akhanyayo ukuze bazwisise.

Abantu abafunda imfundo yaphezulu bahamba besiya fundela izinto ezitshiyeneyo. Abanye bafundela ukwakha abanye bafundela ukwenza izinto ezitshiyeneyo ezinjenga mawadirobhu amatafula lokhu kwenza ma bephuma kuleso sikolo sebelolwazi olungcono ukwenza imisebenzi eminye abayabe beyifisa.